ceeno Ibrahima en garti no mbiɗenni e ñalawma hande e yuɓɓinde yewtere nde gownoɗen yuɓɓinde so tawino ɗiɗo saahaji keedi woni yewyere men nde innirɗen ndeema e gaynaka kono kadi ko jolejole jolɗe ɗe foof ko enen gandi ko kewi e aduna o ha waylo wayloji ɗi mbaɗi enen kala en ñaaguima Allah o o raafi gonɗo e ndi leydi walla o aduna haljini aduna o yo Allah ittan en oɗo raafi taw ko cellal lomtoto ɗum kadi Allah waɗa ɗum cellal duɓigal a ɗum noon ne mbiɗen ni e <hesitation> tubakoɓe mbiyata raafi o wiyete ko Corona virus kono enen innirɗen ko raafi corona ɗo yiya virus ɗum noon yo Allah ittan en raafi o yo Allah dandu en hen en calmini musidɗo men miñiraguel men Abdoulaye Sow jaltuɗo ɗo joni o en beltanimomo no fewi no fewi e yewtere nde ɗum noon en mbi yettiyankoɓe jaam Allah ñalle men eɗen gandi <hesitation> saahaji ɓennuɗi ɗi wonko puɗɗino ɗen yewtude eko fati e jole jole ɗe ganduɗa ɗeɗo ni mbaɗi waylo waylo ha dilli <hesitation> ko hewi e ndeema dillini hewi e gaynaka dillini hewi ko ganduɗa koɗoni ne dillanno e gueɗe patuɗi e banggue faggudu ko ɗum saabi yewtere men hande men gartirɗum e ɗin ɗon fannuji ɗi ganduɗa ɗiɗo ni ko jole jole mbaɗi ɗum ne jeeha hen ko wayno ya gartaji ɗi ganduɗa ɗiɗo ni oɗo saaha ne ɗeeɓi haljinde seeɗa woni ko yahata eko artata enen gandi hande coggu ngu e jeygungu no ɗeeɓi haljinde kala mo ganduɗa oɗo ni ko ndemnoɗo ko ñamate woni ndeema sewo sewo surtout ko wayno canjje en ko wayno batayse en ko wayno pouvron en ko wayno kani en eko nandi hen eko wayno soble en ɓe kala hande ndemɗo ɗum hakkillema ne daari e holno mbatta ha ɗumɗo ummo e juuɗema wawaq yaade eɗen gandi ñanden won woytinoɓe ɗo yeeti ene goyto wonde so tawi cuufi canjje muɗum en <hesitation> auto ji ɗi so jeehi ne dartine saababude couvre feu o auto ji so dartima ene jooɗo ko juuti kadi <hesitation> wona guila huit heure jamma ha huit heure subaka ɗum kam Allah waɗi en kaali hen en gulli hen ha Allah waɗi ɗum ɗum kam joni Allah ittani en ɗum woni so tawi auto jolni bagage ina jogui droit wawde yaade e jamma o foof ha weeta tawa ala dartinɗo ɗum wadde ɗum ko atout mo ganduɗa enen foof eɗen mbiya ko atout ko daam meɗen en kala ganduɗa ɓeeɗoni ko remoɓe surtout ko remoɓe ko yaawi bonde ko ko wayno canjje eko nandi hen ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni so tawi ɗum waali e <hesitation> laawol ne wawi addude caɗele ɗum kam ne wayno Allah itti hen ko heewi hande so tawi auto ummima ɗo no jogui ko bonata ene wawi yaade e jammma o foof haygoto dartinta ɗum ha yettoyo ɗo faano ɗum ko daam mo ganduɗa enen foof enen dañi ɗum ɗum noon kala ndemowo yo hakkile mum deeƴe e on ɗonne key fannu fanno goɗɗo mo ganduɗa oɗo ni ko kesam hesagu ko ganduɗa no ari e ko yimɓeɓe ne pooti ɗum kadi famde woni kala mo ganduɗa oɗoni e oɗo saaha ko demɗo soble walla ka soodowo soble wallani ka nawowo soble e ummade e nokku fade e nokku enen gandi won peeje ƴettanoɗe hen enen <hesitation> ko ganduɗa koɗo ni ko enen foof ɓamdi ɗum ko enen foof kaldi ɗum hol peeje ɗe mbatten ha jeygungu rewa lawol ho peeje ɗe mbatten ha jeygungu wasa tampinde kala mo ganduɗa oɗoni ko ndemɗo e oɗo saaha ɗum saabi <hesitation> eɗen mbiya kala mo ganduɗa oɗo ni ko jolnowo soble <hesitation> en calmini e muisdɗo me Saydel Ly mo ganduɗa ko kañum woni président coxeur uji ɗo e département de Podor kalaɗo ganduɗa kañum en goni jolnoɓe ssoble ko kanko woni président mabɓe ɗum noon en calmini men en calmini ndendagal ɓewo liggodtoɓe kamɓe kala en mbiɓe jo jaam ñalle mabɓe wadde mbiɗen ko hesɗi fo woni ummade so tawi Allah wurni en ha alkamisa garowo o yaani alarba so tawi hiiri ha yettimi minuit kala ko yaahata e nder leydi ndi ne dartine ko banggue soble woni hay soblere wotere ummotako e diwan ne yaaha e nokku goɗɗo ɗum ala yaade Dakar ala yaade Thiés ala yaade Mbour ala yaade Kaolack ala yaade hay nokku ala foof ɗo soblere wawi ummorade e leydi ndi wona Fouta wona Dagana wona Niay wona Kaolack ala foof ɗo soblere ummuto e ummo e nokku yaaha e nokku ɗum foof koko ɗa dartinto <clears throat> tawde ɗum koko jogori dartade noon ɗum no moƴƴi yimɓeɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni kala mo ganduɗa ko jinnoɗo yaade hakkode ɗo e alarba wat feere jaaha kala mo ganduɗa ko jinnoɗo asde hakkude ɗo e alarba so tawi a asani sa asine ine wawi taw yaahata ɗum noon mbiɗen eɗen tintina kala mo ganduɗa oɗo e oɗo saaha hakkille ma nani e ittde soble ma nawde ɗum dakaru walla nawde Kaolack walla ni Mbour walla ni Ziguinchor walla ni e nokku goɗɗo koko dartinte ñande alkamisa garowo o hay oto goto ummotako e nokku ene yaaha e nokku taw jolnuɗa ko soble vm koko dartoto e nder leydi ndi foof so dartima alkamisa on ɗon ha alkamisa o arta woni balɗe jetati ɗi ganduɗa ɗeɗo ni ala yaa garta bangue soble ɗum noon ne moƴƴi kala mo ganduɗa oɗoni ka ndemowo soble ganda ɗum ɗon nde jogori wadde wadde noon <hesitation> ɗum ko hunde nde ganduɗa yen paam ɗum enen foof gueɗel gonguel nguel ganduɗa no moƴƴi enen foof hakkillaji men gartahen kadi en goytinoma laamu ngu yo ar sooda soble ɗe ganduɗa ko ɗum ndemɗen tawde to yeeyetenoto ko hewi hen e oɗo saaha jeeygu mum no laaƴi woni jaaheɗe jeyguji muɗumen ne laaƴi nde tawno restaurant ji ɗi kewɗi hen uddama hôtel aji uddama <hesitation> ko wayno nokkuji ɗi ganduɗa ɗiɗo ni ko kañum en ñamanno soble nokkuji kewɗi hen dartima e ɗiɗo sahaji mbawani sodde sobleɗe gam mbawa ñamde ɗum ɗum noon en mbiyat mbiɗen laamu ngu yo ar walla en sooda eko sodate ko sooda eko jeeyaten ko gam ko rokkirta ko wawa ɗum jeynude hen ko witeko soble adana laamu ngu hakkille mum woni e wiide ɗum ɗo tawde ko hunde nde ganduɗa ko yawde bonde so tawi sodama no yawi bonde ahan ɗum kamɓe ɓe mbawata ɗum jeynude eko ganduɗa ne wiiye ne soode ko kono en mbaɗi hen jewte kewɗe en mbaɗi hen hayyi conférence de presse uji en kaali hen e radio ji en kaali hen e télé ji wonde laamu ngu ɗum yonani men en mbawi arde en cooda hay sinno tawino ɗum ɓe mbattinto sodde ɓe eto ɗum tottirde yooɓe paat ɓe cooda maaro ɓe cooda diwline ɓe cooda sukara ɓe cooda kala koɓe jinno sodde so tawi koɓe codanno ko ɗum ɗon paari heddi tan koɓe nawa eɓe tottiroya ɓe cooda soble ɗe sobleɗe taw kañumen etoto wattinto sodedekono kadi tawa kadi kañumen eteto tottirede woni ɓooyata e juuɗe maɓɓe yetto e juuɗe ɓe ganduɗa ɓeeɗo kañumen goni sodanaɓe gona e hutorade ɗum ɗum wasa bonde ɗum noon laamu ngu won mijo ɓe ƴetti hen so tawi Allah newni janno kikiɗe won mission goto ummotoɗo ministére de l' agriculture ɓe puɗɗima guila hankki <hesitation> ñalawma hanki o <hesitation> ɓe kirdi ɓe ummi Dakar hande oɗo ñalawma mo kalten ɓe ñalli ko Pout mais woni koye diwan Niay o ummade Sangalkam fayi Fouta koye diwan oɗon woni ɓe ƴeewa ko woni toon e soble ko woni toon e stoque mo ganduɗa won hen e soble guittaɗe ne mbaɗa e fakkaji ɗi e soble ɗe ganduɗa ina e guese cuwa ittede ɓe ɓetodira ɗum ɓe ƴeewa holno cikki ɗum holno fotata janggo so Allah findini en ɓe ñalata ko dagana ɓe mbaɗa ummade Ndar ha yetto Bokhul ɓe mbaɗa visite e nokkuji ndi ganduɗa ko jeeyirɗe e jeeguese ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni cuwa coñede ɓe ƴeewa ɗum ne kadi ɓe ɓeeta ɗum ɓe mbiya ahan oɗo saaha hikka ne foti wawde yaltinde ɗum ɗo janggo kikiɗe so Allah wurni en maɓe jettoɗo o e nder département de Podor ɓe garata ɗo ko janggo kikiɗe ɓe natirta ko jeeyiba maɓe ƴew fakkaji gonɗi ɗi e dow laawol ngol sp weeti ɓaawo janggo so Allah tawni en ñande altine maɓe mbatt jillu e jeehe ɗe jeehe mawɗe ɗe caggal ɗum ma wood guese ƴewaɗe ɗi cuwa soñede ɓetodire waɗe rapport totte lamu ngu wiye ahan ƴeew oɗo saaha de ko sikka ene foti yaltude e gueseɗe coñaɗe ɗe e ɗe cuwa coñede ɗe ko jooɗi ko suwa jarde eko woni ko e gueseɗe suwa ittede soɓetodirama ne fota wonde ha saabu nanggam e tonnes uji wadde laamu ngu wi so tawi en dartini ko mbiɗen ko eɗen dartina so tawi yeehi ha alkamisa mo mbiɗen o udditama alkamisa garowo ɗo o so arti so udditama e on saaha ɓe mbawa addude ɗum e nder nokkuji he ɗum noon en mbiyat techicien

ɗum noon bandiraɓe jafoɗon e taƴidiral ngal wonno hiɓɓe men jabɓotono ɗen ɗum saabi taƴidirɗen seeɗa wona na saagoji men eyyi ɗum noon eɗen bisminoɗo yobɓe ɓe ganduɗa koyi hatanteɓe to banggue leeñol kadi koɓe daraniɓe to banggue ndema <hesitation> en bisminoma ɗo ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko yimɓe IPOS interprofession de l' oignon au Sénégal wonɓe ɗe e nder département de Podor ene jeyano e mabɓe e musidɗo men Bocar Tall walla Bobacar Sall walla mbiyen Mbaye Sall Abdoulaye Racine Anne ina gasa tawa kamɓene eɓene e lawol walla siɓe dañani yettade ni moɓe mbaw noddu en ɓe mbawa jeeyede e yewtere nde ɗum noon haade men woɗɗoyde en mbiyat ceerno Bocar calmodira e yimɓeɓe walla ni ɓurɓe andirede Samba Tall
<hesitation> assalamu aleykum ceerno Ibrahima en calmini dennagal wonɓe ɗo e radio en ƴetta saminago men eɗen dewna e mawɗo gardiɗo o hono Sidy Yaya Sy <hesitation> eɗen ñaago Allah mo haydara tehani o dokku en cellal e hattan arde ɗo o jaggarani en ha ummoɗen ɗo taw eɗen celli eɗen kiisi
amine
goppen ɗo jaam tawoyen jaam
amine ya rabbal alamina
eɗen mbi dennagal leeñol ɗo wawi wonde foof kala mbiyo mbimi e wiimi e wimami eɗen calmina men min calmin ɗum salminago tengtugu wondude e needi e neware sikki ala no mbiɗani en gala hanydara ko wona leñol ngol en gala haydara ko wona département ɗum waɗi so hunde dilli tan ummoɗen gonen soldareɓe daranade ɗum beel ɓamtare ne yalta hen eɗen mbi kal nanowo dande men yo jaam e kiisal wone ma
amine ya rabbal alamina
eɗen ñaago Allah mo haydara tehani o oɗo musiba telliɗo e aduna o ko kanko tan ñaguete yo ittan en ɗum
amine ya rabbal alamina
kanko ganduɗo o no arduno ni yo hokku en newuya andude no ɗum yarata tawa eɗen celli eɗen kiisi

ceerno Ibrahima mi salmini dendagal *
a jarama ceerno Bocar golle ma joɗi peewi no mbiɗen ni e gardidi yewtere nde yewtere men hande e o ɓuuri abbade koyi gueɗe ɗe ganduɗa ɗi ɗon ni ko gueɗe ɗe ndenduɗen woni en puɗɗinoma haalde haade makko yettade en mbino yimɓeɓe yo tinno mbatta hakkillaji muɗum en e ko dillata ko kala no dilliri ko noon yimɓeɓe dillirta gabbo hen woni gueɗel gadanel nguel ko so tawi Allah tawni en alkamisa garowo o so tawi Allah jaaɓi woni alarba jamma so yettima minuit kala ko yahata e nder leydi ndi e soblere koko dartinte dartiniraka pour yo yimɓeɓe bonire kono dartinira beela ko mbatten ko ne ɓuura fewde beela ko batten ko ne ɓuura rewde lawol wadde kala ko yahata e nder leydi ndi mbiɗen ni umma Bakel ha yettoyi Dakar kala ko itteno e soblere ne nawe e nokkuji goɗɗi koko dartinte fodde ñande alkamisa nde ha alkamisa on ɗon ne arta saababude en nani en jii golle ɗe ganduɗa ɗeɗoni ne golle hen beele enen kala nafoore jogorde jibinede hen nde beele enen kala nafoore nde so ari taw ko enen foof naftorto ɗum ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ko hunde wande fayida e banggue saababu nde laamu ngu ina ƴetti miijo ƴewde beela kañumne wooon ballal ngal wawi wallude remoɓe ɓe ko remoɓe soble saababude nane mi haali mbimi nde laamu ngu hebɓi nde wiide nde ne jogui balle fari e miskineɓe Allah ɓe en nani ɓe mbi ɓe jenani hen soble sababude so hunde nde ganduɗa yawde bonde en nani remɓe soble ɓe woni Bocar Tall mais min mbaɗi hen jewte mdadde fayida ɓe mbaɗi hen ko witeko conférence de presse ko ɓe mbaɗi ɗum e radio ji ɗe mbaɗi ɗum e télé ɓe mbadiɗum e nokku foof yo laamu ngeu andu kamɓe ala koɓe jogui sowona ndema mabɓe ka kadi so tawi lamugu daccidiɓe hen uddi jeehe uddi restaurant uddu hôtel aji uddi kala ko sodannoɓe ɗo gonno laamu ngu wi ɗumen woto coode saha kañumne wi sodani firti ko ɓeɗo kam mataw ko yo ko jogui ko yo bonn wadde noon caggal ndeɓe mbaɗi nde hen jewte en mbiyi en mbiyani taw yewtere nde nafi à cent pour cent kono en puɗɗima yiide hen puɗɗima famde mataw ne foti wawde wadde nafoore saababude laamu ngu wi won mission mon ƴeeti yo ar o ƴewaɗum ko remako yo ar o ƴewana ɗum ko heddi ko ko suwa yeyede ko foti koni o e jaaheɗe e ko woniko e jee e gueseɗe holno ɗum foti ƴewi hol feere wattede hen ɗum noon wadde eɗen mbiya ceerno Bocara woto dartine woto jolbine juɗe moɗon ko onoon goni soldateɓe remoɓe oɗon darani ndeemaka beela remoɓeɓeina mbawa soɗade e juɗemu ɗumen eko ndeemi ko so tawi en mbaɗi ɗum namdal en kuccini ɗum e musidɗo men Bocar Tallceerno Bocara hande ndema soble beele kulhuli gala hen saababude to naweteno to en ji auto ji ne jaaha toon jooɗo balɗe tati balɗe nayyi balɗe joyyi ne dari ne donki jippinde waɗi noon ko arno ko jarani ko ari ko suwa dañde ɗo jippi kuluhuli beele gala e oɗon banggue gueɗel gonguel ngeul dendagal ko ɓurno wawde sodde soble e ji e nder Sénégal hande ko hewi hen natti sodde soble beele kuluhule goɗɗe gala hen onoon ɓe ɓeɗo ni kon yeeyoɓe soble ko ɓoyani ko on mbaɗi ko wite ko conférence de presse on kaali hen goƴaji moon e banggue soble ɗe beela aɗa sikki ko kalɗon ko naati e noppi ɓe kaldanno ɗon ɓe walla hankkadi on leloto tan ɗanoɗon mbiyon feewi walla ha joni ko joni ɓurɗon daarade bismilla ma
e ceerno Ibrahima ko kalɗa ko men jabto hen fodde ko pamɗen nde wonno enen en gala haydara no mbiten ni sowona ndeema kadi ko ɗum cikku ɗen hande woni méthode mo poɗɗen wadde hande noon ko telli ko ko ɗum jaaye so jaayo ari noon <hesitation> jaktoɓe walla ko wiiteko sowoɓe ina cowo jaayano poti ko naworde foof ɗum waɗi nde wiya nde soixante neuf mille milliards :frayaltinama ina wallite ɓen ɓe ganduɗa hande ina jogui caɗele goto hen foof koko udda wiiya hoto yaade to jahanno ɗa beela ballite e guuru en tawi so tawi mawɗo leydi o no ƴettiri ni <smacks lips> udimere wawa lomtade baafal kono ne wawi hadde ɓoddi ɓooti corde en jabri ɗum Allah hay so waɗano ɗum eɗen jaɓori ɗum Allah ndo ƴetti nde eɗen gandi hande ressource men ɓuurɗo hande tengtude e nder département Podor walla e nder Sénégal foof ummoto koye soble en keeɓi yamirore tigui tigui tigui andude sobleɗe e ɗi gona hikka peewoje saababude to fayatno foof natti yaade toon hôtel ai uddama restaurant ji uddama kalɗo soblere e patas foof kalɗo yakanno natti wawde yaade toon donc pirowo sodannoɓe sa ari ko jeere tan kollata kamɓe garanno soɓe garani ko bagage tan wonata ɗon tengtama wi kadi wone nokkuji wiyama waɗama supprimé bagages soblere wonta nadde toon eɗen cippira hen nde wonno enen en kaɓama oto raafi o arde ha soblere wawi hoɗere wasi walde arde ɗo e nder leydi ndi <smacks lips> saababude soble ɗe ndemten ɗe ɗo ma *en nani président de la république no limti nde ko wallitata yimɓeɓe en jiitaki hen koye men kono ministre mo ganduɗa ko Mansour Faye fuɗɗi ñoyde soble men ɗe mbawa jooɗade mbiɗen yen daar kalanen président de la république ko Corona ko raafi mbo haalata o enen eɗen jogui raafi ɓuurɗo ɗum goɗɗo mawnude no banque aji nani daari foof koye soble fawa remama no fonno ni yaarude moƴƴani moƴƴirani noon ko moƴƴiko ni kadi ronki yaarude no foti foti ni yaade mbiɗen yen daaro kalden e Sénégal foof kalden e président de la république yo Mansour Faye andu soble ndemaɗe ɗo ɗe e Sénégal en gala goɗɗe ɗum noon yo wattor hen o totta leydi ndi ñaam sa rokki neɗɗo maaro ma rokko ɗum soble ko defdi joguiɗen hen kulihuli mbe sikki woon ko ɗum nafi nde wonno ni no mbiɗani mission o ministére horticulture neeli o en jii ko Seck darde nde <hesitation> fuɗɗi nde hen darade kono foof kadi kulihuli ne jooga hen nde wonno ko gueɗe laamu ne wawi haalede ɗo jooɗo lewru taw waɗaka walla lebbi ɗiɗi e so enen guleyki joguiɗen ki
<hesitation> %hu
wawa fadade lewru <smacks lips> en gala magasin uji stockage ɗo mbawɗen moftude bagages men nde wonno nde ndemeten nde en ndemirani moftude <smacks lips> ndenɗen keɗen jeeya wadde ha hande <smacks lips> ha subaka hande o en daraki <music> min mbaɗi point de presse min jeehi renseignement généraux en dartaki <smacks lips> eyyi ko wiide wandiraɓe kala to neɗɗo woni ya andu ka soldar ɗum ɗo holno safrorto par ce que en jii hande Dakar kowoni ko toon hande sa soodi ɗo sac temedde jeetati a nawi Dakar ka nelaɗo haydara a dancca eɗen gandi ko woni <smacks lips> kowona ko ɗum en jii kala nawɗo toon ronki dañde haliss kalata to coxeur mbiɗani wiima komi tottirɗo hoto bonde <smacks lips> saabu ala ɗo faayi donc ko ɗum kulihuli enen ɗo ɗo gonɗen ɗo koye fayre mawde gonɗen ko ɗum waɗi mbiɗen président de la république <smacks lips> hay sinno Corona o yeehi <smacks lips> yo faam ko ɓuuri Corona nana en ɗo heddi saabu yimɓeɓe ko tampuɓe
noon wallay
ceerni Ibrahima
merci a jarama ceerno Bocar en nani ko kalɗa ko woon musidɗo goto wiino o wiino so tawi yimɓeɓe kuuli Corona ko woto warde yimɓrɓe ɗum tan huula e raafi o kono so tawi yimɓeɓe daraki darde nde pooti darade nde heegue kam ma waat ko foti ko wadde e yimɓeɓe ɗum noon yo Allah dandu en dandana en ɗum ɗum noon na mbiɗa ni tawde laamu ngu ne ƴetti miijo wiide ne wallita yimɓeɓe e banggue guura ɓe paama noon <hesitation> sobleɗe koye guura he jeeya ko kañum coɗɗo jiɗɗo defde foof hande tawde wona ñiiri e kosam defata ma hakkille ma ar e wadde hen soble ɗum noon <hesitation> wadde alay saago ɗum jeeye hen ɗum wadde hen ɗum waɗi ne mbiɗen ni ministére directeur de l' horticulture woni ministére d' agriculture ene neeli direction de l' horticulture yo ar ɓetana ɗum ko reema ko kosuwa jarde ko holno foti ko woni ko e jeeheɗe eko woni ko e guese ɗe yo ƴeewe holno foti so tawi miijo ne jogori arde hen ƴeewi holno miijogo jogori yarude ɗum noon enen enen paadi so tawi Allah wurni en en tawama ene wawi taw ka janggo mission o foti yettade ɗo e meɗen enenne men mbaɗ hen ko poɗɗen ko men mbad hen ko poɗɗen ko hen wadde so Allah jaaɓi kono noon ko heddi ko woto jippinen juɗe men ha cikken mataw foof ko ko régle :i foof koko daari foof koko jaari kono noon kadi ceerno Bocara eɗen gandi yimɓe meɗen ɓe hen saahaji yimɓeɓe na kalne baasa famde walla kalne baasa heeɗade woni ko wiya ko soble ne dartine ummade alkamisa garowo o ha alkamisa arta beelɗum no no foti famnade e nofuru neɗɗo
e min de kala ko ari ma woon famɓe ma woon ɓe pamani <hesitation> Sénégal ko enen ndendi leydi ndi kono hunde waɗata hatanteɓe <hesitation> hecci hankki no mbaɗɗen nde arrêté semaine oɗo jowtuɗo mbiɗen ɓamtaten ko alkamisa mbeɗe sikki on alarba minuit mbiɗen gasat mais ko alkamisa sar charge te woon ittu bagages uji mumen pawe nangue ina paadi en ɓamdani e jaam yooɗi mon ganduɗa diwan Pout kañum ardi waɗi déclaration national nowi ministére nowi foof huit hande alarba hande o hawo artoyi kal soblere yaata e nder leydi nde wonno enen ken ittuɓe ken aritannoɓe ɓe garitani caliɗen yaadude hen par ce que neɗɗo itti aɗa wiyama ɗum faad ha yonte <smacks lips> o joƴƴini bagages makko e nangue yontere nde ara mbiya mi faada ha yontere wonde <smacks lips> tawi ka ballannoɗo aɗana bonna
aɗa bonna ko ballanno ɗami
ɗum waɗi gonɗen soldat reɓe gullitɗen e mabɓe han nandirɗen enen alkamisa yen jaah ha alkamisa patoyɗo so tawi alakamisa patoyɗo ari enen e ministre agriculture préfecture uji ɗi foof e ministre de l' intérieur nandire semaine yen jooɗo hay soblere hoto yeehe e nder leydi ndi <smacks lips> mbal kowoni ko e jeeheɗe mbal ma usto ɗum wadde ko hunde fonde wonde kadi ko wadmen wiide yen mbat ɗum ɗo information o ɓeydo yawde ɓeydo yawde ɓeydo yajde neɗɗo foof faam hen ne mbiɗani nane miijo ƴettama kalɗo radio communautaire woni yen daaro hen wadde sensibiliser yimɓeɓe par ce que neɗɗo so tinani o itti <smacks lips> a wiimo yo joɗin e nangue o ala magasin stockage ɗo wawi wonde <smacks lips> o wawa yode gardien tawi ka ballannoɗomo aɗa ɓeydo wardemo donc hunde so tawi ɓamdama <smacks lips> aɗa woni ndemowo aɗa sikki ko waɗante kooyi nafoore ma <smacks lips> aɗa foti yaadude hen ɗum waɗi hunde ndeɗo nde ƴetta nde <hesitation> eɗen calmina hen Seydil Ly en à travers kanko ko daariɗo ko soldat wonko ganduɗa bureau o ne fonno ɗum kañum fonno ɗum wadde o wi ko goppe tan mami jaggan on e kala auto nanɗo ɗo omo jogui part responsabilté mawɗo won auto ji natoji en tinta ko kanko noddata daroɗen hen ha jomum waɗe ko foti ko waɗe ɗum ko yettudema ɗum waɗi ceerno Ibrahima hande en pammini yimɓeɓe kala <hesitation> demowo nani yo tintin ndemowo hono makko kala mbina waɗa programme ɗo ha alkamisa sa andi sa itti a wawa nawde hoto ittu walla sa andi sa ittani naague koko fiyata ɗum ittu mbaɗa ɗum e condition aji moƴƴi ganda ko waddete ko ko an wallete nden wonno tan ko Dakar wooda arɗo wiima taƴanmi ko lettre voiture Thiés enen foof mbaɗi contôle ɓurno wonde sévère ko Ndar sa yawti Ndar hankkadi ka laɓɗo en nandiri ɓaydi o Pout waalo ndendagal demowo soble en nandiri alakamisa ha alkamisa arta hay soblere hoto waad circulé e nder leydi wadde so tawi neɗɗo wi min mi ala hen <smacks lips> hay goto wawa jaggude soblema <smacks lips> hay goto hattama charge ude <smacks lips> nden sa yeehine adañi caɗele woto haalde hay goto
oto haalde hay goto
ken wallidiroɓe mais eko ballodirten ko ko goto hen foof woon responsabilité mo jogui hen min Bocar Tall kalowo o somi wii ken waɗoɓe ɗum ɗo préfet signe ni kan waɗoɓe ɗum ɗo nden so mentenir waɗi an sa wi a ala hen <smacks lips> haygoto forsatama <smacks lips> maintenant sa yeehi ha jaggama <smacks lips> ƴewɓe nodduɗa wobɓe waɗoɓe intervation <smacks lips> taw wona winoɓema ɓe hoto waat ɗum il faut que
neɗɗo o anda ɗum
andu ɗum <smacks lips> enen foof ken remoɓe so neɗɗo jibinama e département a wi komi ndemowo <smacks lips> ko yidde haaldude e yimɓe ala balowoɗo hande mo wona ndemowo
ma a remiri poche <smacks lips> walla a remiri pick e <hesitation> pelle <smacks lips> ɗum tan woni ɗo hande nder département <smacks lips> donc yo yimɓeɓe gandu <smacks lips> wonko yowti ɗefi woñade kono mbaɗen feere gurti nen ɓeydaki bonde
wallahi a jarama ceerno Bocar walla mbiyen Samba Sall haalaka waɗi fayida no fewi no fewi no fewi no fewi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 ɗum noon bisikki musibɓeɓe ne keeɗi en wasata ɓe gara ɓe gadda balle mabɓe joni joni e yewtere nde ɓe gadda hen namde mabɓe walla ɓe gadda hen contribution ngaji mabɓe ayyi ko haalako bisimilla ma musidɗo <noise> musidɗo o ɓoccitima en ɗaɓɓirimo yafuya so tawi ko banggue men ɗum ardi eɗen ñagomo yo artu beele men nan tiguirigui ko yitno haalde ko e miijo makko ngo en nani ko haala ko enen foof ko en reemoɓe soble enen gandi oɗo saaha mo gonɗen hande soblere wonde ɗum e nder leydi ne wawi jibinde caɗele saababude so tawi leydi ndi jaggi soble ɗe ha wodi ko waɗi e majje hay sa itti a nawi ɓubri ne wawi contina e rewde muɗum ne bonna soblene ko noon siifa muɗum wayyi wadde ko ñagotoɗen e yimɓeɓe so tawi ɓe mbawi ittude sobleɗe e nanguegue ɓe gadda e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko nokkuji ɓubɗi imma dañɗa ko less lekki walla gadda e e fakkaji ɗi mbaɗa hen gam addude hen miijo * e nokku bisimillama musidɗo <noise> ustu radio o goɗɗoɗamo jafoɗa bisimillae allo <noise> musidɗo en nandirani e makko so tawi on noddi on goɗɗoto radio ji ɗi seeɗa yaafoɗon beele ma en mbaw nandirde sowona ɗum wonata ko haaju goɗɗo bisimilla ma musidɗo
assalamu aleykum
waleykumu salam
eyyi ko Boubacar Sall o wiyete Boubacar Sall mbaɗon tampere
jaam tan hamdulillayi woɗɗo radio o seeɗa tan
eyyo mi woɗɗi radio
eyyi bisimilla
amin beltani moon nane baaɗam Samba Tall kono kaldirno mi ni tan onoon kon katanteje leeñol min ñagantu moon Allah tan yo Allah nanggan moon
amine ya rabbal alamina
neɗɗo sa woɗɗi ɗum tan a andata ɗum kono mbattiɓe moon ɓe foof ne andi moon kalano pinɗon koye hajuji yimɓeɓe gonɗon information mo tottuɗa o noon ko ɗum tan jinmi siftinde <hesitation> haalande yimɓeɓe dal kaala joguiɗo basalle taw ka guittuɗo woni koye sac walla woni koye less lekki <hesitation> fammin a halana men so wajiɓe gari min mbawa ɗumen hollude koɓe aroɓe min mbiyani noon ko nanggam ɓe sodata kono noɓe kallidiri e amen ni dal noon tan min mbawi haltidde ɗumen ɓe mbi koɓe jiiɗi ko arde ƴewde stoque aji ɗi goto foof ɓe ganda ko jogui no foti ɓe ƴetta numeré téléphone mun gandamo janggo e jaam so wiyama naggam ene soode ko on ene wawi wide tant <hesitation> yen daaro hen ko enen kaɓino ɗum ha dañen ɗum mbasen ɗum famminde quoi famɗinde quoi en tout beeɗe welti radio
noon tiguiɗa ummi hedde Dimat
koye no nangue gummimi ni joni mbe Allah waɗi ko ɗum ka caɗele auto tan ko ɗum waɗi mi wawa yettade toon ko ɗum mi yinno rendude e moon e plateau o par ce que ɗum min kalduno kono <hesitation> yon tin dal min beltanima on
noon tigui mil
te emin belti ko kaalton ko yooɓe gandu kadi koko inen tan mbawi ɗum waɗande koye men
noon tigui
eyyi basalle ɗe noon yo itte e nangue he ɗum noon yo wonko ko huftidini aduna o foof yo tinɗum basalle o so ɓendi tan foti ko ittede so ittani tan nangue gue so fiiɗum wawata joɗade hay sa watti ɗum e chambre * ɗum noon neɗɗo ɓe ko so neɗɗo wuumi wumti andi ko guite nafata
noon
<hesitation> amin gandi en dewiɗo en deftiɗo ɗo min jii tan ko wone amen bindanɗe mawɗe wona janggde mawde e amen en tout te ñaw kadi gonɗo e aduna yo Allah ittana men ɗum
amine ya rabbal alamina
<hesitation> par ce que ɗeɗo cavele foof ina wayno ko ñaw o woni caggal mum eɗen ñaago Allah tan enen ken julɓe ken ñagotoɓe ñaguira Allah tan yo Allah naganamen ɗum e départ nangga e Sénégal nangga ɗum e aduna o foof
amine ya rabbal alamina
itta ɗum ha gasane
amine
ceer en tout cas mbiɗa weltanino on ɓooy seeɗa merci
a jarama merci président eyyi en jettimo no fewi o ko musidɗo men Boubacar Sall walla mbiyen Mbaye Sall no mbiyete kanko woni président IPOS département de Podor toon kadi kanko woni président <hesitation> mo ganduɗa ko reemoɓe soble e Sénégal foof kanko woni président muɗumen <hesitation> ɗum noon nowo wi nane ni ko jaam yooɗi no président interprofession woni reemoɓe e yeeyoɓe ɓe a jaam * président mum kon caatal remoɓeɓe kanko woni président au niveau national ɗum noon en jettimo e ko haaliko en jarnimo hen no fewi woni no wirini o wonno koye tengtinde ko kalaten ko ko kaalɗen ko wonno e tengtinde woni no yimɓeɓe kala mo ganduɗa oɗo ni aɗa jogui oɗo saaha soble ɗe ganduɗa ɗeɗo ko ɓendude ya ittu ɗumen e nangue mbaɗa e ɓuubri imma noon mbaɗa e less lekki walla gadda ɗum e fakkaji ɗi mbaɗa e ɓubrikam sobleɗe so tawi codowo dañama taw ina wawa sodde so tawi codowo arine taw sobleɗe kam nangue bonnani ɗumen bissimilla ma musidɗo woɗɗo radio o seeɗa allo allo <noise> <music> omo ɓaadi radio go o fewi ɗum waɗi en mbawani nanodirde e makko e yaafo en no fewi so tawi ko banggue men ɗum ma * jafima yo yaafo en kankone e no mbiɗen ni so tawi ɗum ittaka e nangue ne wawi jibina bonande wonde nde ganduɗa nde ɗo ni koko nande mawde ɗum noon yen ittu ɗun e nangue he beel a mbwen ɗum hisnude ɗum noon e ceerno Bocar a nani ko président Boubacar Sall haaliko holko ɓeydata hen
<hesitation> en jetti Allah en jetti président <hesitation> so émission gasno o noddani hen mami ɗef hen weñade no fewi kono Allah waɗata tan koko hanni eɗen mbiyamo yo Allah jaggaranmo ko kaɓeteɗo hen ko daariɗo hen mbiyatmi enen reemoɓe <hesitation> eɗen jogui wonno ko ko hunde nde ganduɗa so tawi a ala ko joƴƴinɗa wonko ganduɗa wawani fadade eɓe tiiɗani kooye ko caɗele ɗe kew saaba so tawino aɗa jogui dépense